Ot kwan tye ma kiyubogi gitye ka nen ceng tye ka ryeny tipo pa ot tye kanen gin laket yugi tye ma kiketo i yim ot kwan ot kwan mukene tye ma kilorogi woko pol tye ka nen mabulu.

Mucene tye ma kitye ka celone kitye ka rubone ki tungulu kitye ka rubone ki gin malaga ma kiyubone ki bao ki yaka tye kiketogi i cuporia kitye ka rubone.

Rec tye ma kimago gi rec gin kome tye ma tar wange tye matino pii tye bene i get recci. Rec ki mako kiketo ka ma tatar.

Ping tye ma oyuto ature tye ka nen ature nyige tye ka nen, kic tye ma otuk i kom ature ni kicci ngeye tye ma orange piere tye macol tye ma opyer i kom gin ature acel atura ni matye ka nen ma purple purple ki mamac mapeni.

mego tye ma obolo ki koi oruku bongo mayelo yelo omako gin ma bulu i cinge tye i ka tedo ki gin tedo pa muni ki mac tye oketo tong gweno o onyo i gin ka ma ki celi omako gin lacele i cinge

Yec kom lee kinyuto kome tye ma kala ma braun braun ki ongolo matar yec kome tye ma orye malo yec kome tye kala kwoyo kwoy ki ngut lee bene tye kanen.

Ayom tye ma kome tye tar wiye tye ma obok tye ka wot tung iteng gudi ti kabino ka lum dwong dwong iye ayom eni dogge tye macol adada ka yaki ceng tye ka ryen bene

Cal tye makigoyo i kor ot tyen adungu me tuko bene tye kiketo iot lakaracelu jami tuko me yomocwiny dano bene kiketogi i kom ot enoni kama kingabogi lamal lamal cal tye mabene kimwono i kom ot bene karatac.

Odi tye ma odi lum madwong tye kiyubo idog pii idog pii enoni yat tye yat matunda ma kipito ka cungo tye tugu tye ma kipito idog pii enoni tye madit pol tye ka nen ma blue.

Dano tye ma dano mutegi obedo iwi kom lela pa lungolo ngat madit ma tye laco tye bene ka coro en ki i kom lelaneni tye ka kele tung ite yat ite yat tye ma mutoka aryo kicibogi dano bene tye.

Pii tye ka mol pii nam ma opong tye ka mol kato ki i kom godi ceng tye ka ryeny pol tye ka nen ma bulubulu ka yaka lum tye ma otwi bene.

Dano tye ma omako gin me yuto rec kume tye ka nen macol pol tye ka nen ma derideri ocung i nget pii en tye mabor goli omako i cinge i pii pii tye manoknok.

Ping tye ma oyuto dano tye ka nen madwong ma gucung i ngete i teng pi gin weng ginen macol pi tye ka nen mablue pol tye ka nen mablue bene adada pi ka mukene nen col col bene en.

Lee raa tye ma gubuto i pii kabec pii bene tye ingetgi amuka tye madongo ma guilo doggi malo lutino tye ma gubuto i komgi amuka komgi col yigi tye makwar kwar.

Ayom tye ma obedo tye iwi yat ma omako jang yat kome tye macol tye ka nango jang yat acel bene ikom yat acel bene ote bene tye kanen madwong ata ceng tye ikaryeny matek tek adada

Dano tye ma omako ature ma ature kore tye ma titino adada ature kore tye kala ma grin ento ka eni omedde obino malo kore bene tino ento pok aturani tye kala ma papul ki mukene tartar.

Latin awobi tye ma oruko gin me winyo wer ingute otweyo kavere iwiye ma bongo tye i iye oamko kavere ni ki cinge oruko kor bongo ma kicoyo ni bronkos tye kawot piny tye ma pe nen maber tutwal nen macol pikipiki tye ma otingo dano tye kangwec cito anyim

Jamo tye ma macin ma ki mako kitye ikatuk kede ki iwi pii, pii tye kanen ma blue, macine tye cing dano tye ka nen ingeye pii tye ma tye kayenyo ayenya

Dano adek tye magbedo i yeya, yeya tye i pi latin acel obedo i nget laco madit laco gingado wiye o liyo ngat acel tye ma oruko bongo ma labade bor kor bongo magurin obedo ki wi yeya ni, yeya tye i kangwec.

Ot tye ma otlega tye ocung ceng tye ka ryen i wi ot lega man weko nen ma kwakwa yat tye ma kipito bedo calo tye gucung gin abic ceng tye ka reny i komgi pol tye mabulu.

Odi tye ma kiyubogi ma tye ka nen madwong ata gudi tye ma okato mabor dano tye ka wot i gudi mutoka tye ka ngwec pikipiki tye ka ngwec.

Ot lega tye ma kicweyo wiye tye ocung marom aroma ocung opoke ma tye aryo wi otti tye ki yubu makwar acel tye lamal acel tye lapiny mwoto tye ma iteng ot eni yo ot bene kicweyo

Muyeme tye ma gitye i ka liere ki janga yat acel muyeme abic tye magidongo muyeme acel ingetgi tye matidi pot muyeme tye ka nen magreen muyeme ni tye magucako ceko dong,